Boditee ambban beetiyaa issi xalle keetta qonccissiyaa taapelaay ogiya doonan kaamiya ogiya doonan eqqida taapeela mataara ya kantti uttida zo'o maataa malatiya caa kee curqqay ayba qonccissi?

salo cliir giyaga ne ha'i gelis gidenee, silezihi i meseretiyani siya siyada

Buhe malatiya biittaa bollan sharay micettiis. Sharay micettidaagaa bollan cora dumma dumma meraa oyqqida saynetinne haattaa duuqqiyo iqati de'oosona. Ha iqatuppe issoy maqijjaa geetettees. Maqijjaayyo oosoy aybee?

Dumma dumma kattaa qommota. Ha kattaa qommotuppe amaridaageeti, ashuwa santtaara anccettidaagaa, ka'idaagaa, ashoy barkka gille ka'idaagaa, ashoy qassi anccetti suuppatidi bambbaredan hanidi daaxetti ka'idaagaara adankka etaara miyo ustta kattata.

Asati bantta koyyidosaa baanaayyo go"ettiyo yaanne haanne hemettiiddi go"ettiyo ogiya woykko kaameti woykko harabati simerettanawu maadettiyo ogiya geetettiya dembba sohuwa.

daro gelikesse de'iyo sohuwan ya baggaara ogee ha baggaara naa"u baggaara dumma dumma meraa oiqqida doozati beetoosona. ha doozatuppe gidduwan oiddo asati issoi kushiyaa saluwaa dentti eqqisona ha oiddo asatuppe ha baggaara barkka kushiyaa naa"aa dentti eqqida bitanee ay oottii?

addussa arsaa boli teera tukkee arsaa boli miccettidi des. ha tukkiya qaattidi diya issi bitaniyaassi oosoy aybee?

cera tamaarati issi kifiliyan yuyidi uttidaageeti ha yuuyi uttidaageetuppe naa'u tamaarati kushiyaa saluwaa dentti uttisona ha kushiyaa saluwaa denttidaageetuppe ha baggaara issi tamaarei oidiya bollan kushiyaa borkkotidi aibaa qoppii dedii?

wolaitta gutaraa aggiya wogga gimbbiyaa giddon ogiyaa sinttan heezzo asati eqqidaageetuppe issoi bootta shuraabiyaa maidi gaza shamisiyaa bollaara maidi kushiyan boottabaa oiqqi uttidi ha oiqqido boottabaa aggiyaa giidi hefintta baggawu aibaa xeellii?

Maataa malati uttida wogga aafuwaa giddon bootta haattay duge wogga aafuwaa goggii de'iyaagee ha goggi ded'ya haattaa miyiyan ha baggaara bonggotta uttada saluwaa xeeliyaa na'iya aybaa xeellay?

mela aibinne bainna buhe biittan oiddu asati eqqidosona. eta miyyiyan suuppa cora shuhaati de7osona. ha shuhatatuppe bollabagaaranne asatuppe bollaara xoqqu giida dere malatiya sohoi aibee?